Kinho kibuga nga kilimu amayumba kamaala mulimu aga kalina mwabamu nha go agatali ga kalina ghanho ghaligho nho musigiti mwe basaalila nga ere eriyo amamotoka nhi bboda.

Eirike nga nhi kubisolo katonda bye yatonda ebiba munsiko lili mukala eye kirugavu, obuviri bwayo bubonheka bulungi inho okulingilila, lili kudhimbuka dhimbuka mpola mpola eriyo yeliva eliyo yelili kugya. Lili mu kibila nga lyetolweilwa obusubi obwa kilagala.

Kinho kyalanhi nga nhe milala ku milimo egituyamba okuba nga tubagho nga tufunha sente. Onho ali tuunga olugoye olwilugavu, luliku nh'ekitengi einhuma nga alinha olukoba olumuyamba okuba nga apima buli saizi yo muntu

Abaana b'obughala nga betwise obudhomolo obw'amaadhi nga bava kusenha maadhi baagatwala ghaka . Omughala omuto nhasitwile akadhomolo akatonho bale baasitula agaghelaku, kumbali kwaibwe kuliku omulenzi nh'omughala omuto, bali balingilila.

Empala ento nga eri ku muti ghangulu empala enho nhe ebisolo ebyo bulabe ebiba mu bibila, eri ku muti aye kilaga nti eriyo kyeri kuswaama ekyo kulya kyeri kuswaama eri mu bibala ebyeru, ebirugavu nho kitaka taka, omuzila nga mu ghanvu ku gulumubebyeru nhe birugavu .

Enho kaniisa nga eliku emilyango ebiri, ghansi eri mulangi eya kitakataka nho musalabba. Kuluya kuliku obumuli nho muti.